Mwana ari kuratidza kuti ari kunamata akavhara maziso ake akabatanidza maoko, akatarisa kumavira zuva uye zuva ravakuratidza kuti rava kunodoka sezvo kunze kwakatsvukuruka.

Migwagwa ine tara yakapamhamha. Mumugwagwa uyu muri kufamba motokari dzendudzi dzakasiyana. Nechemujinga memugwagwa umu muri kufamba zvakare umwe murume akabereka bheke kumusana.

Motokari dzakamiswa muzasi memuti kuratidza kuti dzIrikuda kunzi dzisatsva nezuva nevanhu varikuzvifambira havo. Pane vamwe mai vakabereka bheke vakapfeka rokwe dzvuku uye vanoratidza kuti havana nguwani mumusoro.

Mugwagwa unetara, nechokujinga kwemugwagwa uyu kurikuratidza miti yakasvibira inoratidza kuti miti yekusimira. Imwe mizhinji yacho inoratidza kuti mirara nemimwe maruva akatsvuka akatumbuka zvunhu zvepingi zvakanaka. Nechepasi pemiti iyi panesora risina utano zvinoratidza kuti ravanenguva risina kumbonaiwa nemvura.

Vakadzi vane mizera yakada kundoenzana. Vamwe vacho vakamira, vamwe vakatonona. Vari kuratidza kuti vari kutorwa mufananidzo. Vose vakapfeka marokwe akafanana matema vakasungirira zvimwe zvimucheka zvichena muhuro. Vanoratidza kuti vanhu vari kuita zvidzidzo zvebhuku yapamusoro zvekoreji kana kuti zvokuunivhesiti.

Musha unoratidza kuti wakavakwa dzimba dzikapfurirwa nemazenge. Dzimba idzi dzakakomberedzwa newaya. Mujinga mewaya umu mune huswa wakaoma hunoratidza kuti hwava nenguva husina kunayiwa nemvura. Nekune rumwe rutivi kune mugwagwa usina tara.

Muti wemu popo wakabereka mapopo akawanda. Uye pama popo apa hapana rati raibva sezvo ose achiri e girinhi. Muti uyu unoratidza kuti une hutano hwakasvibira. Uye unoratidza kuti unodiridzirwa sezvo mimwe miti iripo panzvimbo apa ichiratidza kuti haina hutano inoda mvura.

Mombe dzine muzera wakasiyana nemarudzi akasiyana. Dzimwe itsvuku, dzimwe itema. Mombe idzi dzose dzakatsikitsira dziri kufura bundo. Nechemuzasi madzo munoratidza kuti mune chikova chinofamba mvura sezvo makasvibira.

Mugwagwa wakapamhamha une tara. Mumugwagwa umu mune mota dziri kufamba dzine mizero yakasiyana dziri kuratidza kuti dzimwe dzacho dziri kupesana. Mumujinga memugwagwa umu mune miti mikuru yemijakaranda ine maruva akaita pepuro.

Jon'osi dzvuku rakasimba zvinoyevedza. Umu rinemubwamba makaita muchena. Rinenyanga dzakandoti paradzaneyi dzakatesvera. Rakamira mudanga richiratidza kuti rakamirira kuti ribude zvaro rindofura.

Gumbure guru reJojo tengi rakatsvetwa pamusoro pemudhuri wakavakwa nezvitinha. Gumbure iri rinotaridza kuti rinosimbozadzwa nemvura uyezve rinovhinza sezvo pamudhuri wetinha uyu uchiratidza maharandwa nekunyorova nemvura.

Dandemutande chipukanana chinemakumbo matanhatu nenyanga mbiri. Chipuka ichi chitema chakanotsvukuruka nechepamusana pacho uye chikakuruma chinogona kukukuvadza

Mudhurii wakanaka wakavakwa zvinoyevedza . Unoratidza kuti mudhiri wemuturikidzanwa. Paruvazhe rwacho rwakapoteredzwa neruuswa hwakaoma hunoratidza kuti hwa nenguva yakareba usina kunaiwa nemvura.

Zvigubhu zvitanhatu zvinoratidza kuti zvinenge zvemushonga. Zvese zvine muzera wakainzana nezvivharo zvitsvuku. Zvimwe zviviri zvichena, zvimwewo zviviri ndezveyero chimwe chitema nechimwe chakaita bhuruu. Zvakatsvetwa zvose pasi zvakaitwa mutsetse.

Zvigubhu zviviri zvechimwiwa chinonzi kambucha, chimwe chacho chinoratidza kuti chambonzi mwiwe mwiwe chikasiiwa chava pakati, chimwe chacho chakazara zvigumbu izvi zvine bepa rakanamirwa rakamonera muchiuno mazvo rakapikichwa zvinhu zvakashandiswa kugadzira chimwiwa ichi.

Vanhu varikuita zvakasiyana, vamwe varikufamba, vamwe vakamira, mumugwagwa unoratidza kuti wakanyorova. Mumugwagwa umu mune mota dzirikufamba dzichipesana, nechekumberi kurikubuda midhuri yakavakwa zvakanaka zvinoyevedza. Nzvimbo iyi inoratidza kuti irimukati medhorobheni.

Maruva akatumbuka zvinoyevadza pamaruva apa pakamhara chimbenene chirikuratidza kuti chirikudya maruva ava. Chimbenene ichi chineruvara rwakaita yero nemadodzi-madodzi angada kuita seengwe pamapapiro acho.

Vanhu vari munhandare varikuratidza kuti varikutamba mutambo we cricket. Vanhu ava vakapfeka midhembe. Nhandare iyi inoratidza kuti ine shanje inodiridzwa apo nepapo uye shanje iyi yakachekererwa zvakaenzana.

Ndiro tsvuku yakaiswa pasi ine sadza mukati neusavi negirazi rakadirwa dhiringi padivi rokuratidza kuti munhu anenge achidya sadza achimwira nezvidhiringi parutivi.

Murume ari kuita mitambo inosimbisa muviri achishandisa mishini yechizvino zvino. Akapfeka mudhebhe mutema nesikipa yegirini ine zvimavara nechepachifuva uye akazvivhara muromo nemhino nechinovhara kuti pasapinda utachiona.

Varume vanoratidza kuti ndevemizera yakada kundoenzana. Vanoratidza kuti vakagwinya uye vanoita zvidzidzo zvekusimbisa muviri. Varikuratidza kugwinya kwavo vose vakapfeka zvikabudura vasina hembe dzokumusoro.

Vanhu vazhinji varikufamba panzvimbo yakagadzirwa zvakanaka. Vanhu ava varikuratidza kuti varikufamba vachipesana pesana uye nzvimbo iyi inoratidza kuti inofamba ruzhinji uye mamiriro akaita nzvimbo iyi anoratidza kuti mudhorobheni.

Ndiro yakaiswa chikafu mukati chinoratidza kuti chakabikwa nemhando yepamusoro. Chikafu chiri mukati umu chinosanganisira mupunga . Mumupunga umu makaiswa nyama yakabikwa ikakangwa ikatsvukira yakati wandei.

Mugwagwa miviri yakapamhama yetara. Inoratidza kuti ine mukaha pakati. Pamukaha apa pane sora rakaoma rinoratidza rava nenguva risina kumbonaiwa nemvura. Nechekunerimwe rutivi kunotaridza miti yakasvibira nezvivakwa zvakanaka zvedzimba dzemiturikidzanwa zvinoita kuti tibve taona kuti nzvimbo iyi mudhorobheni.

Vanhu vari mujinga memugwagwa vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kuzvifambira havo. Vamwe ndivo vakamira. Asi vanhu ava vazhinji vavo vakapfeka majuzi zvichibva zvatiratidza kuti kuzhe kuri kutonhora.

Kumeso kwenyati inoratidza kuti iri kudzeya chikafu chayafura sezvo yakashama muromo wayo. Nyati iyi ine nyanga dzisati dzanyatso kukura kureva kuti ichakaita yechidoko ichiri kukura.

Davi remuti unoratidza kuti wakasimwa kunakisa nzvimbo sezvo muti uyu wakatumbuka maruva matsvuku akanaka anobwinya anoratidza kuti anokwezva nyuchi nemazingizi. Muti uyu une mashizha mamwe asina kunyatso kubwinya nenyaya yekuti zvinobva zvaita tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yekupisa inonzi nguva yechirimo.

Vanhu vazhinji vakagara pazvituro. Vanhu ava vanosanganisira varume nevakadzi. Vakagara vakatarisa kumberi kune vanhu vakamira vari kuratidza kuti vari kuita mutambo.

Motokari yekombi inotakura vanhu veruzhinji yakamira mumugwagwa mukuru yakavhura mukova wayo zvishoma. Mujinga memugwagwa uyu mune sora rakaoma nerimwe rinoratidza kuti rakatotsva zvichibva zvatiratidza kuti iyi inguva yokupisa.

Ndiro chena inoratidza kuti yakagadzirwa nemagodo. Mukati mendiro iyi mune chikafu chinosanganisira sadza rikuratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe machena. Sadza iri rakabhakwa zvakanaka rikanyatsokuita chibhora. Parutivi rwesadza iri pane nyama inoratidza kuti ndeye huku yakatsvukira yakabikwa neunyanzvi nemuriwo uri padivi unoratidza kuti iTsunga.

Ivhu rakawanda rakaunganidzwa rakatsetseka zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti panzvimbo iyi inzvimbo ine zvicherwa zvinocherwa. Ivhu iri ndiro rinocherwa kubva pasi panenge pachicherwa zvicherwa izvi.

Vanhu varikufamba vachiratidza kuti varikuita zvakasiyana. Vamwe wacho vakatakura zvinhu mumaoko .Parutivi rwavo pane chingoro chirikusundwa chakaiswa masaga mukati. Nechekumberi kunoratidza kuti pamusika unotengeserwa michero yakasiyana.

Vanhukadzi vatatu vanoratidza kuti vane muzera wakada kundoenzana. Vakapfeka hanzu dzakafanana zvinoratidza kuti pane mutambo wavari kuita. Muhuro mavo mune zvuma. Vakapfeka zvimasikipa zvichena zvisina maoko.

Midziyo inonyanya kushandiswa kuchikoro yakafanana ne bhiro, guruu, nechekupinisa mabhuku. Midziyo iyi inonyanyo kushandiswa nevana varikutanga kudzidzira chikoro vekuma giredhi madoko kunyanya giredhi yekutanga.

Shangu mbiri dzakaiswa pamusoro perukukwe rwechirungu. Shangu idzi dzine rubber tema. Uye dzakavhurika kumberi nekumashure. Dzinoratidza kuti dzichangobva kupfekwa sezvo pane shoka irikutobudira parutivi rwacho. Shangu idzi ndeye kurudyi neye kuruboshwe .

Vanhu vari kufamba zvavo mujinga memugwagwa, mune vamwe mai vakatsveta kadhibhokisi pamberi pavo vari kuratidza kuti vave kuda kugara pasi uye pakadhibhokisi apa vakaisa zvinhu zvakasiyana siyana vachiratidza kuti vari kutengesa zvinhu izvi parutivi pavo pane mugwagwa une motokari dzemhando yakasiyana dziri kufamba zvadzo.

Shangu mbiri, yekurudyi neyekuruboshwe dzinonzi patapata. Dzinowanza kushandiswa kana munhu achiyenda kundogeza, dzakatsvetwa pasi dzine mukati muchena netambo dze bhuruu dziri pamusoro.

Murume akavata pasi nechemunyasi memotokari achiratidza kuti ndimakanika. Arikugadzira motokari akapfeka shangu dzakacheneruka , nemudhebhe waka sviburuka nehembe tsvuku. Arikugadzira mota nhema, akaitsigira ne taira pasi akaisa dombo pamusoro petaira.

Vanhu varikuita zvakasiyana vamwe varikufamba vamwe vakagara. Kune vamwe vakawaridza vakaunganidza zvitutu zvitutu zvema tomatisi nehanyanisi zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa.

Mugwagwa unetara. Nechemujinga memugwagwa uyu murikubudikira musha wakavakwa zvakanaka ukakomberedzwa nemudhuri. Mukati memidhuri zvagara munobudikira miti mukuru yakasvibira. Kune rumwe rutivi rwemugwagwa kuri kubudikira sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva yakareba risina kumbonaiwa nemvura

Motokari inoshandiswa neruzhinji kutakura vanhu kunyanyanyanya munzvimbo dzemadhorohba inonzi "toyota fan cargo" yakamira mujinga memugwagwa irikuratidza kuti iri kutotakura vanhu, kune vanhu vari kufamba, vamwe vakamira pedo nayo kuratidza kuti varikutopinda mumota iyi.

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana, vamwe vakamira vamwe varikufamba mujinga memugwagwa. Mumugwagwa umu mune motokari zhinji dzacho dzineruvara ruchena. Motokari idzi dzinonyanya kushandiswa nevanhu veruzhinji mukufamba, sezvo paine makombi nemawishi. Nechekumberi kwacho kurikuratidza midhuri mikuru inobva yatiratidza kuti nzvimbo iyi mudhorobheni.

Vanhu vakamira mujinga memugwagwa vamwe vakagara vakatonona zvichibva zvaratidza sekunge pari kune musika uye pane mugwagwa nemota dzirikufamba mumugwagwa umu. Dzmwe motokari diki dzInoshandiswa neruzhinji pakufamba nzendo nedzimwe hombe. Dzimwe dzakamira mujinga memugwagwa.

Matafura akanaka aneruvara rwakaita ruchena anemasherefu anoratidza kuti anokiiwa. Mamiriro akaita nzvimbo iyi anobva atiratidza kuti mukamuri umu rinogona kunge richishandiswa sehofisi sezvo rakapendwa zvakanaka neruvara ruchena

Zvidhori zvakapfekedzwa hembe dzakasiyana dzinoratidza kuti dzirikutengeswa uye zvitsva. Mukati mezvidhori umu mune umwe murume arikufamba akapfeka heti. Kumusoro akapfeka sikipa inemaoko mapfupi tema yakanyorwa nezvichena kumberi, akapfeka mudhebhe mutema zvakare.

Vakomana vatatu vakamira vachiratidza kuti varikutorwa mupikicha. Vose vakapfeka zvikabudura. Vaviri vacho vakapfeka zvikabudura zvitema, mumwe wacho akapfeka chebhuruu. Vese vakapfeka shangu nemadzokono matema.

Muti wemuvhoko wakanyatsokusvibira. Pasi pemuti uyu panekuzvimaruva zviripo. Nechenekune rutivi kune zvimiti zvinoratidza kuti zvakadyarwa zvichiri zvidoko zvirimuzvimagaba. Kunerumwe rutivi kune chomoriya yadyarwa inoratidza kuti inodiridzwa uye yakaiswa majangajanga echibage kuti isatsva nezuva.

Matombo akaturikidzana makuru. Matombo aya akakomberedzwa nezvimuti zvakasiyana. Zvimwe zvacho zvakati svibirei zvimwe zvinenashizha akadonha akawanda pasi. Zvichibva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yemuchando kana kuti nguva yechirimo .

Murume anogadzira mushini unofuridzira mhepo inotonhorera mungava mungava mudzimba kana mumahofisi. Ari kugadzira mushini uyu achitarisa nechipiriso chake kuona kuti mhepo iri kufamba zvakanaka here uye akapfeka hembe yebhuruu inova yunifomu yebasa rake.

Vanhu varikufamba mumugwagwa unetara . Nechekujinga kwomugwagwa uyu kwakapakwa Rori ine musoro muchena . Nechekumberi kuri kuratidza mudhuri mukuru wakavakwa zvinoyevedza unoratidza kuti mudhuri wemuturikidzanwa .

Vanhu varikufamba famba munzvimbo vakawanda ichiita sekuti inzvimbo yatingati inotengeserwa zvinhu sezvo pane vanhu vakawaridza zvinhu zvakasiyana siyana. Kune vamwe Mai vakabata mapepa emajigisi anemhando dzakasiyana neruwoko rwavo rwerudyi rwekuruboshwe rwakabata changanibhegi

Imba yakapendwa nependi yakatsvukuruka. Ine mafafitera akashongedzwa nesimbi dzakarukirwa, zvinova zvinoita kuti matsotsi aneteske kupinda kana achida kupinda nepafafitera.

Vakomana nevasikana vane mizera yakada kuenzana vakaungana vachiratidza kuti varikutorwa mufananidzo vamwe vacho vakatonona kumberi vari pakati vakakotama vari kumashure vakamira vakapfeka hembe dzakasiyana.

Ruva rakanyatsokusvibira rakakura rinoratidza kuti rinowana mvura yakakwana. Rakakura rakazemberana newaya. Ruva iri rakatumbuka zvepingi zvakanaka zvinobwinya zvinoratidza kuti maruva aya anokwezva nyuchi nemazingizi.

Zvimuti zvinemaruva akatsvukuruka mashoma anoratidza kuti haana utano zvobva zvaita kuti tifungidzire kuti inguva yechando kana nguva yekupisa sezvo kunesora zvakare ririkubudikira rakatooma kuratidza kuti rava nenguva risina kumbowana mwando.

Vanhu vamwe vakagara, vamwe vakamira havo vachiratidza kuti varikuita nyaya. Vamwe vachifamba famba. Parutivi rwavo pane mota inoratidza kuti inotakura veruzhinji, dziya dzinodaidzwa nezita rokuti mota yemushikashika. Mota iyi yakamira ichiratidza kuti irikutotakura vanhu. Nechekumashure kwavo kune dzimwe rori dzakamira.

Motokari mbiri dziri mumugwagwa dzirikutaridza kuti dzirikuenda kwakasiyana. Parutivi pemugwagwa uyu pane sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kumbonaiwa nemvura, nechepadivi pesoro iri kune mitizve mikuru inoratidza kuti yavanamakore. Nechekumberi kwemugwagwa uyu kuri kuburikira mudhuri unoshandiswa kukomberedza misha kana nzvimbo.

Maruva anodaidzwa nezita rokunzi Korona nekuda kweminzwa-minzwa yayo iri pazvitanda zvayo zvinoita sekunge korona inopfekwa mumusoro. Anowanzokuiswa mujinga mechidziro uye akasvibira anozotumbuka zvinoyevedza.

Zvihuta ibundo rinonyanya kushandiswa nevamwe seruva. Rinotumbuka maruva akatsvukuruka ane ruvara runopenya runoita kuti mazingizi nenyuchi zvikwezvewe neruvara urwu.

Motokari dzine rudzi rwakasiyana nemizera yakasiyana dzimwe idoko dzimwe ihuru dziri kufamba mumugwagwa une tara nechekumberi kwacho kuri kubuda zvivakwa zvakanaka zvakakura zvinoratidza kuti ndezve mudurikidzanwa zvinobva zvaita kuti tizive kuti mudhorobheni.

Murume akapfeka mudhebhe mutema nesikipa yebhuruu akakotama mukati mezvikwezvi zvemaruva akabata heti yake yerudzi rwekepesi muruoko.

Murume akapfeka hovhorosi yebasa. Akakwira pamusoro pedanda remagetsi achiratidza kuti ari kugadzira magetisi uye paari pane tambo dzakawanda chose. Anoratidza kuti mushandi wekunogadzirwa magetsi.

Nzvimbo inoratidza kuti inesora rakaoma, risina utano zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti pava nenguva pakareba pasina kumbonaiwa nemvura uye tibve taona kuti iyi inguva yechando kana kuti nguva yechirimo sezvo nguva iyi isinganyanyi kunaya mvura.

Tafura yakatsvetwa pasi ikawaridzwa micheka pamusoro. Pamusoro pemicheka iyi pane zvuma zvakasiyana nemhete dzakasiyana zvinoratidza kuti zviri kutengeswa.

Makomo anotaridza miti arikumhiri nekumhiri pakati pawo pane mipata ine miti mikuru yakasvibirira chose. Mupati uyu unoratidza kuti unoyerera mvura.

Dzimba dzinoratidza kuti dzakavakwa nemutoo wakafanana, dzikapfurirwa nemarata, imwe yacho yakapendwa ikaiswa mifananidzo yezvidhori zvinoratidza kuti nzvimbo iyi inodzidzirwa nevana vanoita zvidzidzo zvedzidzo diki zvemaECD, sezvo vari ivo vanofarira mifananidzo yakaiswa pamadziro aya.

Mugwagwagwa wakapamhamha une tara. Nechepamberi pacho parikubudira bundo rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva risina kunaiwa nemvura. kumberi kwacho kuri kubuda nzvimbo ine tara yakati kurei yakatsvetwa madhiramu makuru pane mota dzakawanda dziri kuratidza kuti pane vanhu varikudzidzira kudhiraivha vachipinda pamadhiramu apa nemota.

Bundo rakaoma rakatocheneruka zvaro nezvikwenzi zvinamashizha mashoma asina kunyatsokusvibira zvichiratidza kuti pava nechinguva mvura yaguma kunaya panzvimbo iyi, zvinobva zvaita tifungidzire kuti inguvai yechando kana kuti nguva yechirimo.

Nzvimbo inoratidza kuti inodzvarirwa maruva nemiti, nekuti mune zvi, pane zvipepa zvakawanda zvakamiswa zvinodzvarirwa miti, zvakazadzwa nemufudze zvikaisa zvimiti zvidoko, nechekune rumwe rutivi murikubuda munda mune mabarwe akasvibirira.

Shangu tema mbiri dzakatsvetwa pasi dzinoratidza kuti shangu idzi dzinetambo pamusoro dzinoitiswa masipotsi nokuti dzakareruka kufamba nadzo. Shangu idzi dzakavharika kumberi nekumashure zvinoita kuti dzive nyore kufamba nadzo.

Motokari hombe inodaidzwa nokuti gonyeti. Yakamiswa padivi pemugwagwa. Motokari iyi inoratidza kuti inotakura dzimwe motokari diki uye nechekune rumwe rutivi rwayo kune mudhuri wakavakwa uchiratidza kuti wakakomberedza nzvimbo yakanaka.

Mudhurii wakakomberedza musha. Mudhurii uyu nechemuzasi mawo mune zvimibhedha zvakagadzirwa zvine maruva anoratidza kuti anodiridzirwa. Mukowa wemudhuri uyu mutema. Uye pamusha apa pane muti wemumengo une mamengo madoko.

Mugwagwa une tara nechemujinga memugwagwa une tara uyu muri kubudira sora rakaita zvipoka zvipoka nemiti mikuru yakasvibira nemotokari dzakamiswa zvakanaka zvichibva zvaita kuti tione kuti nzvimbo iyi iri pedo nedhorobheni.

Varume vashanu vakamira. Pavarume ava pane mumwe asina hembe yekumusoro. Uye ane zvuma zvakawanda muhuro. Akadzika nguwani inoratidza kuti yakabairwa bairwa minhenga yeshiri . Akasunga Zambia retingati remucheka weriso . Zvichibva zvaita kuti tione kuti murume uyu in"anga.

Vanhu vana varikufamba mujinga memugwagwa. Vatatu vacho varume. Pavarume vatatu apa mumwe wacho ari kusesedza bhasikoro. Mumwe murume wechikuru akabereka bhegi kumusana akapfeka hembe ine maoko marefu, yaakapeta mawoko acho, akapfeka shangu tema. Nomudzimai arikuratidza kuti arikupesana nevarume ava.

Motokari zvinji dzina marudzi akasiyana dzimwe ichena dzimwe ndedzebhuruu dzimwe ndedzesirivha dzirikufamba mumugwagwa. Nechekumberi kwemugwagwa uyu kuri kuratidza muti muhombe wakasvibira unoratidza kuti wava nemakore.

Chimupon'oro chakaforomwa nesemende chakaiswa chisaini chechidhunduru chinoratidzi zvinobva zvaita kuti tizive kuti pedo nenzvimbo iyi panemugwagwa unechidhuru chinoita kuti chinoita kuti mota dzisamhanya dzichipfuura nenzvimbo iyi nokuti panoratidza kuti panogona kunge pachifamba vanhu vakawanda.

Vanhu vanoratidza kuti vanoita mitambo yechinyakare nekuda kwehanzvu dzavakapfeka. Vakamonera micheka yeredzo uye vane zvuma muhuro nemumusoro mune vhudzi rinoerera.

Dzimba huru dzakavakwa zvinoyevedza. Imwe yacho inoratidza kuti haisati yanyatsokupera sezvo isati yapurasitwa nekupenda. Kumberi kwayo kunounganidzwa mudhuri wezvitinha, nevhu rekuvakisa rakaita dutu. Nechekumhiri kwemugwagwa urimberi wemba iyi, kune sora rakaoma rinoratidza kuti rava nenguva rasati ranaiwa nemvura.

Vanhu vazhinji vamwe varikufamba vamwe vakagara vamwe vakaisa zvinhu pamusoro pematafura varikuratidza kuti varikutengesa zvinhu izvi. Nechokuritivi kwavo kune motokari dzakamira dzimwe dzinotakura veruzhinji dzemushikashika.

Vanhu vakaungana vamwe vacho varinechekumberi vanoratidza kuti vadzimai vakagwadama pasi vamwe varume varinechekumasure vakamira. Vose vakapfeka magemenzi machena zvichibva zvaita kuti tifungire kuti vanhu ava vanonamata chitendero chechipostori.

Vanhu vari kuita zvakasiyana. Vamwe vakamira zvavo vamwe vari kufamba. Parutivi rwavo pane nzvimbo yakarongedzwa zvinwiwa zvinoratidza kuti zvine mhando yakasiyana uye zviri kutengeswa.

Zvituro zvakatsvetwa zvakarundana zvakarongana zvichiratidza kuti zvituro izvi zvakagadzirwa nematanda uye zvituro zvokuzororera. Hapana munhu anokwanisa kuchisumudza achienda nayo kune imwe nzvimbo nokudaro wafunga kuzorora unongouya ogara hake.

Ndiro yegirazi yakaiswa sadza mukati rinoratidza kuti rakabhakwa zvakanyacho kunaka rikaita chibhora, sadza iri rinoratidza kuti rakabikwa neupfu hwemabarwe akanyatso kusvika sezvo sadza iri rakanyatso kuchena kuti mbe mbe.

Hanyanisi doko dzinodainzwa nokuti gariki. Hanyanisi idzi dzinowanikwa, dzinomapoka maviri dzimwe dzakatsvukuka dzimwe dzacheneruka. Hanyanisi dzinoita kuti muriwo unhuwirire zvakanaka, uyezve dzinogona kushandiswa semushonga chikosoro kana kuti wemudumbu.

Kumashure kwemotokari hombe. Inodaidzwa nokunzi rori. Motokari iyi irikuratidza kuti irikugadzirwa nekuti yakabviswa mavhiri ose ekumashure. Uye ruvara rwemotokari iyi kumashure ichena.

Vanhu vazhinji vanoratidza kuti vanotenda chitendero chepositori sezvo vazhinji vacho vakapfeka magemenzi machena. Vakaita dendenedzwa pakati vakakomberedza mabhokisi aya anoiswa vanhu kana vachinge vafa.

Vanhu vamwe vakamira, vamwe vakagara, vamwe vari kufamba. Vazhinji vacho vari kuratidza kuti vari kutengesa neumwe ari kuratidza kuti ari kutengesa hembe sezvo pane midhebhe yakawanda yakasiyana mimwe yesatani yakaturikwa pamusoro ichiratidza kuti iri kutengeswa.

Hove tsvuku iri mumvura ine maziso mahombe ine mitaro wakaita dendenedzo uchitenderedza muhuro mayo uye ruvara rwacho rwakafanana nerwechipembembenene, kana uchiiona unogona kuona sechinhu chinobhururuka.

Tafura yakatsvetwa yakanaka yakagadzirwa nenzira yapamusoro yakapendwa noruvara ruchena. Parutivi pacho pane chituro chakanaka chinoratidza kuti chitsva sezvo chakaputirwa namapepa. Chiri mukamuri rinoratidza kuti pafafitera pacho pakarukirwa simbi dzinoita kuti mbavha dzisapinda nyore.

Vanhu vakawanda vari kuiita zvakasiyana vamwe vari kufamba, vamwe vakamira, vamwe ndivo vakagara pasi mujinga memugwagwa. Mugwagwagwa uyu une motokari dziri kufamba dzinoratidza kuti zhinji dzacho dzinotakura veruzhinji. Nechekumberi kuri kubuda midhuri yakaturikidzana, kune dzimba dzakanaka. Mamiriro akaiita nzvimbo iyi inobva yaiita kuti tizive kuti mudhorobheni.

Mugwagwa wakaiswa tara asi mugwagwa uyu wava nemakomba makomba zvichiratidza kuti wasakara. Mujinga memugwagwa umu mune zvimabundo zvakasvibira kuratidza kuti zvinenge zvakambonaiwa nemvura.

Vanhu vanoratidza kuti ndevemizera yakada kundoenzana, vari vechikadzi vari munhandare vari kuratidza kuti varikuita zvidzidzo zvinosimbisa muviri uye varikumhanya vakatarisa divi rimwe.

Furira mudenga kana kuti twiza nhatu dzakamira. Imwe yacho iri nechekure iri kuratidza kuti iri kudya chimuti. Dzimwe dzacho mbiri dzakamira hadzo. Imwe yacho yakamira yakasimudza musoro mudenga, imweyacho yakaisa muromo wayo pahuro peimwe ichiratidza kuti iri kuikwenya. Furira mudenga idzi dzine madembo -madembo akada kuita seengwe.

Miti yakasvibira yakakomberedza dzimba. Pamiti iyi pane dzimwe mipaini irikuonekwa mirefu yakanyatsokusvibira chose. Pane dzimba dziripo dzakavakwa neunyanzvi dzikapfurirwa nemazen'e.

Vanhu vakavaka misika yavo mujinga merodhi huru yatingati hayiweyi. Misika iyi yakavakwa nematanda. Vakacherera matanda vakamaiswa mamwe matanda pamusoro vakavhara nebepa pamusoro kuti zuva risapisa zvinhu zvavanenge vakawaridza pamusika. Pane chikomana chakabata simbi dzakabayirwa miguri yemabarwe chiri kuratidza kuti chiri kuenda murodhi kunotengeswa mabarwe awa.

Mugwagwa une tara. nechemujinga memugwagwa uyu mune sora ririkuratidza kuti rava ne nguva risina kumbonaiwa nemvura. Zvichibva zvaita kuti tifunge kuti inguva yekupisa kana kuti nguva yechando. Nechekumberi kwacho kurikubudira mudhuri unokomberedza nzvimbo kana kuti unokomberedza musha.

Muti mukuru unoratidza kuti wakaoma sezvo usina mashizha mauri uye kunze kuri kuratidza kuti kwavekumavira zuva sezvo kuchiratidza kuti kwakasvibira uye zuva ratonyura.

Vanhu vakamira vamwe varikufamba. Pane vamwe Mai vanoratidza kuti vanoda kubira mugwagwa vakapfeka rokwe rakaita blue rine maruva. Vakahakira bhege necheruoko rwavo rworuboshwe. Nevakamira vanoratidza kuti vakamirira motokari dzinotakura voruzhinji

Vanhu vazhinji varikuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba vakananga kune bhazi rakamira vachiratidza kuti varikuda kundopinda mubhazi iri. Vamwe vakawaridza madomasi pasi vachiratidza kuti varikumatengesa. Vamwe ndovakazvigarira zvavo pasi vakazvizororera.

Dzimba zhinji dzakavakwa nemutoo wakafanana dzakapendiwa nependi yakatsvuka kuzasi dzikanopendiwa neyakacheneruka kumusoro mamiriro akaita dzimba idzi anoita kuti tifungidzire kuti pachikoro, nechekumusoro kwacho kune chikomo chine miti ine mashizha asina hutano zvinobva zvaita kuti tifungidzire kuti iyi inguva yechando.

Vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana, vamwe zvakamira zvavo vamwe vari kuzvifambira mumugwagwa. Necho mujinga memugwagwa umu mune mota yerudzi rwerori yakamiramo neimwe kombi inotakura veruzhinji. Kumberi kwekombi kuri kuratidza matayira akaturikidzwa akaita mudhuri mukuru achiratidza kuti pano gadzirwa matayira edzimota.

Muti mukuru wemujakaranda unoratidza kuti une maruva uye ari kudonha zvakanyanya. Pasi pemuti uyu pane chibhakani chakanyorwa zvinoitwa panzvimbo iyi. Pane sora zvakare rinoratidza kuti rakaoma zvinobva zvaita kuti tifunge kuti inguva yechando kana kuti nguva yechirimo.

Vanhu vakaungana mubani vese vane migomo zvinove zvigubu zvekuratidza kuti varikucherera mvura parutivi pavo pane Jojo tengi rakavakirwa pamusoro rikatsveta pamusoro pechi mudhuri zvichiratidza kuti ndimo murikubva mvura yavari kuchereredza.

Vanhu vakagara havo pasi vachiratidza kuti variparwendo, uye mumwe nemumwe wavo arikuratidza kuti arikuzvitandadza nembozhanhare yake uye pazvigaro zvavo zvavakagara zvese zvitema zvine mivara yeyero.

Vanhu vari kufamba famba nevamwe vakagara pasi vakawaridza masaga pasi vakaunganidza zvitutu zvematomatisi akatsvuka zvakanaka nezvitutu zvemaonyeni. Vamwe vakanyora pazvipepa kuti "Airtime" zvichiratidza kuti pamusika uri kutengeserwa zvinhu uye panodarika nevanhu vazhinji.